Miaramila maromaro mitovy fanamiana arahina fitaovam-piadiana raitra milatro mandritry ny fetim-pirenena malagasy.

Kodiaran-droa iray, miloko mainty, raitra dia raitra, ary marika kalaza eran-tany sy aroloha izay tazana miaraka aminy eo ihany koa.

Kisoa matavy miloko mainty sy fotsy mialoka no sady miala sasatra ary matory ambany zavamaniry miloko maitso.

Tantely efa vita anaty fitoerany sy diloilo vita amin'ny voanio, amidy amin'ny toeram-pivarotana anankiray, entina hitsaboana sy entina ampiasaina amin'ny sakafo.

Toeram-pivarotana ahitana toy ny pataloha, lobaka sy akanjo maro hafa ihany koa miloko volontany, manga sy hafa ihany koa.